Saare nonde mare ɓalejum be ɓokko ɓokko je huttaka, nda dammugal saare man, nda fineter, nden saare on babal ha goɗɗo joɗata sutina nyonki mako sudda wore mako a siri.

Ɓostirgal, ɓe ɗon naftira be mai to ndiyam rufi, ko to sare dakki waɗi sollaare, be ɓosta heɓa vooɗa. Ɓe wo’ina sare no goɗɗo nanta belɗum jonɗe ha ndes sare mai, kanjum on ɓe naftirta ɓe ɗo.

Toggowol ngol ɓale wol nden daga dou ha les ngol woni roɓe ɗo ɓorna ngam ɓe faunira, ɓe maɓɓa ɓandu maɓɓe, wooɗa, ɓe wurta nder wuro kanjum on ngol wutir.

Kemis babal sorugo lekki, kala ko a nyaundi ri pat ko hore, ko kosɗe, ko redu, ko gitte, ko noppi, ko kine, to a nyauri ɗo mai a yaha ɗon ɗon a soda, a moɗa ngam a yamɓita Allah hoi nine.

Waandu nonde majum balejum, ɗo joɗa ha ladde ha dou leggal, ɗo nyama ɓikkoi leɗɗe, ɗo wawa bo nanga him hinnu aadama ɓocca ɓoccinaɓe to ɓe nasti ladde mai, ɗo mari nganyandi sosai.

fayande ɓeɗo defira marori be Mai, ɓeɗo defira butali be Mai, ɓeɗo defira dankali be Mai, ɓeɗo defira bulumji be Mai, ɓeɗo defira nyebbe be Mai, ɓeɗo wulna ndiyam bemai.

Jawe be halagare roɓe ɗo naftira ɗum faunira be mai ɓe woɗa ɓe yaha moftorde je ko larini roɓe ko worɓe wana ɗon ɗon ngam ɓe woda sosai ɓe ɓura kowa woɗugo.

Laabi dow be les, nda motaji manga be petel, dillugo be wartugo, kowa heɓa dillamun no mari haji wala mo tarata dow bandum.

Tamseje be hako ɓeɗo waɗa be marori, ɓe dirɓan marori ɓe nyebbam towɓe hauti ɓe tamsa ɗum. Ɓe nyamira ɗum be hako ɗo ɓedda njamu nyiba bandu wo’ina goɗɗo.

Liɗɗi jorɗi ɓe ɗo waɗaɗi haa haako, ɓe yorniɗi be yiite. Ɓe ɗo waata ɗi bo haa nder nyamdu jolof ko haakoojii himɓe nyamuri nyamuri ɗo. Ɗi ɗo wela sosay a nyaama ɗi haa a tello.

Sare nonde mare danejum, ndiyam goro leddi leddi be ɓalejum, nden bo ɗon cuɗi hadow bana gudatati, ɗon ha leddi, ɗon dammugal gotal on je nasturgo sare mai, mota nasta kosɗe nastan mashin nastira ɗoɗon.

Leppol dammugal ɓeɗo a'tira ngam ta cufi nasta ko bubi ko ɓikkoi vonna be haske wala haaje nasta babal mai hanju waɗi ɓe jibpin taɗum.

Kaatane gas kuuka, ɓe ɗo naftira nga ɓe defira nyamdu, ɓe wulna ndiyam, nden ɓe ɗo naftira be gas mai on ɓe hauta be mai kanjum hokkata hiite mai ɓe huɓɓa be acaana.